Baatu bano basanyukile, bali ni umukulembese wawe uli ku motoka. Wezi bali kugyenda ninaye umulala agyendele ali mumaso asundile i'bendela mungagyi ni kyimimi gumulele gwewe ali kwaba'ambisa ni babaatu bandi bali kuzitulo basanyukile ni zimotoka zindi zili kwama inyuma nenga bati mu kyiti mu kyirimba.

Balebe bano babili, umuzungu ni umumali bagwatile zingubo zibimbako mubili gwosi ni mu mikono bagwatisile bipapula bali kupima buwuuka babutele isi i'chupa nenga buliwo bu buwuuka bwesi bali kupimilamo mu bitu bitandalafu ne bundi bali kupimila mu bitu bimali nenga bagwatile zigalubindi mu zimoni.

Ba mayi bano babili bali mu ka tale kawe baliko bagulisa bitu byawe bino melon, zinanasi, matofu, zinyanya, fekedo ni ga mawondo.

Umulebe uno fana umuna'science nenga akola mudwalilo iboneka aliyo balwale besi alindile besi agana kuza kukola kubakala kubanga agwatile i'mask aboyele imunwa ni gyimikono gi aboyelesele dala alinga ulindile umulwale bali kumuleta baze bamubage.

Kyino kyifo kyabonekele kyikyafu kubanga baatu basuda biitu byesi bakozesa bivela binanu baduma inyuma ye kiyigo atee kiyigo kyene kyabonekele kekyili kyimiliyu dawe kubanga lubega lwagwa bahamba mabaati batagawo busa nenga batubene iboneka zinzu zesi bagonamo zebapangisa.

Zikafu zili mukyisali ziliko zaya zingali atee ziliko zinziga zingali nenga zikafu zene zili ilanji ye kyitaka atee zasilile lubega lweno.

Ba bana bano bama mezi bwosizana bitukile bali kunina bali kuza fanikana ingo nenga mezi gene gano baboneka bagazako aleeyi kubanga bandi balwile kale wade basudile bibutu bijekye nenga bali kujenda bali kunina bisaala biligawo kutulo kwe nzila yene.

Chino chibuga chilimo zigorofa ziliko myaala chigali chongene chilimo ni zimotoka ziliko zeeza lweno ni babaatu bali kukoola milimo kikali jongene, buli mutu ali kukoola gwewe